Bipuɣunbili ŋo ʒila bohambu duu ka gbuni o labtop bohanda labtop maa di tamla teebuli zuɣu ka o yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli

A yi lihi kpɛŋŋo daabiligu mini kohamma shee n bala maa ka bi zaŋ ŋarim yina kom ni n gbahi zahama ka zaham daribi kana ti dara bi shab yɛ neen piɛla shab yɛ neen dozima shab yɛ neen ʒiɛhi ka shab bob bob ʒiɛhi

Kpɛ nyɛla salima gbibu shee shab gbubila boɣati nima ka shab gbubi pai nima n toori tankpaɣu maa chɛna ka shab gbubi pingaasi nima a yi lihi bi shab gbubila soobuya ka afa ŋo tam tankpaɣu ŋo zuɣu ka yɛ liiga piɛlli n so jinjɛm piɛlli

kpɛŋɔ nyɛla pɛrizin ni sabila nim mini linjima nim bɛni ayilihi kpɛŋɔ linjimanim maa pɛla laani waɣinili ka sabila nim maa nyɛ be niribaayi sabila so bɛla sabani konida ka sabila so mi bɛ salinim maa puuni n gbabi o ƒɔnita

Kpɛŋŋo nyɛla sarati mini gamo shee a yi lihi moto dola tiŋa ka chɛchɛ doya ka paɣa ŋo bia pa o gbaya zuɣu ka o kumda bia maa mii kpimi n pa maa ka afa ŋo gbubi foto ŋo n ŋmaari paɣa maa ka bia ŋo kuriya na n laro

Kpɛ nyɛla bohambu duu ka a yi lihi bi karimba n ʒɛ bood maa gbuni boodi piɛlli zaɣ waɣanli ka bi tooni labtop nim mini binyɛra tamtamya

Kpɛŋŋɔ nyɛla pukparilim yɛltɔɣa a yi lihi Anfooni ŋɔ ni paɣaba anahi n nyɛba ka bi zaa kpabi bihi ka paɣaba ata ʒiri ʒili ka yino maa mii gbubi bini o nuuni paɣa ŋunbala maa zaŋla chinchin ʒiɛ n zaŋ kpabi o bia maa ka paɣa yino maa yɛ liiga ʒiɛ ka tihi giliba

Kpɛŋŋo nyɛla daabilim shee ka bi kohari ʒɛri ʒɛri mini binwola a yi lihi kpɛŋŋo bi zaŋ boraadɛ n pa n kohara ni naazuhi ni kaakaadiriti a yi lihi bi zaŋla loba nim n zaŋ niŋ bi tanti nima

Kpɛŋŋo nyɛla daabiligu shee a yi lihi palli maa zuɣu moto nim n galisi ka loori yini zaɣ piɛlli ʒɛya ka bi kohari kpakpa nim palli maa yaɣali ka ti tanti nima n ʒi maham

Kpɛ nyɛla sarati mini gamo shee a yi lihi poham n daai bi yiya maa luhi ka tihi sansaya ka zuɣusaa maa ku n sabigi ka bi taabo kaba kaba doya ni bi paapu nima zaɣ sabila

Kpe ŋɔ nyɛla ɔtomoobaali shee ka zamaatu ɡalisi ka loorinima ɡba ɡalisi loorinima maa din ɡalisi maa zaa di nyɛla loori piɛla ka motonima ɡba ɡalisi ka patanima ɡalisi

Kpɛŋŋo zamaatu n galisi ka di nyɛ diɛma ni yiɣijɛm shee shab ŋmɛrila dala ka naan chɛ bin wori wahi paɣa ŋo nyɛla ŋun zaŋ bini n lo o zuɣu ka zaŋ nyingokoriti n zaŋ lo o nyingoli ni ka piri bansi

Kpɛ nyɛla salima gbibu shee a yi lihi kpɛŋŋo bi zaŋla mashin nim n gbiri salima ka zaŋ pai nima n toori tankpaɣu maa ni kom maa n chɛna afa ŋo gbubila soobuli n koriti tankpaɣu maa n baɣaliri luɣu yini

Kpɛŋŋo nyɛla salima gbibu shee a yi lihi ko biɛri nyɛla din biɛni ka kodu tihi nyɛ din bɛ dinni ka tihi nyɛ din biɛni ka kpakpa tihi ni mori ka bi gbubi pai dibaayi n kpaari binshaɣu niŋdi pai dinbala maa ni

Kpɛŋŋo nyɛla daabiligu shee bi koharila Alaafee nima kodu nima leemu nima ni gonda nima bi kohari binwola balibu kam

kpe ŋɔ nyɛla ti ni boli binshɛɣu ni atinkirafula ban ʒia maa zaa nyɛla paɣaba ka bɛ shaba gbibi ŋmana ka bɛ zaa zaŋ nyingokoliti niŋ bɛ nyingoya ni ka zaŋ binyara zaŋ niŋniŋ bɛ zuɣiri ka bɛ shaba piri bansi ka shaba piri kana

A yi lihi kpɛŋŋo di nyɛla bohambu shee namda nim ka bi kohara ni niɛma neen dozima biɛni neen piɛla biɛni a yi lihi nyaangi ŋɔ sa bi zaŋ anbirɛla zaɣ dozim zaŋ to

kpe nyɛla viɛlim mini nɛma shee a yi lihi a paɣa maa o dila nachiinsi zaya ka pili zupil'tankpaɣu n-ye liiga dozim niŋ gbunni ka zaŋ liiga dozim pa o nua ni ka ye tani liiga pa liiga dozim maa zuɣu ka so tani jinjam ka piri tani jinjam ka piri namda ʒee

kpɛ ŋɔ nyɛla tɛbu ni tima shɛɛ a lihi kpɛ nɛsipaɣ' ŋɔ gbala bia ka bia maa yɛ nɛpiɛlla ka so pɛto piɛli nɛsimaa gba yɛla nɛnpiɛlla o yɛla liga piɛli niŋ puuni ka yɛ liga piɛli pa di zuɣ